Sheba m be daani Zamaatu n kuli laɣim ka bari moto m bari moto ka o ye daliya piɛli piɛli ka so duhiri Loori ka paɣa so ʒia ka gbibi bia ka bia sheba gba ʒia bibata bɛ galisiya.